Seɛserebɛ la langtaa a seɛrɛ ka ba mene su kpare sɔgla ka ba mene meng su kpare zeɛ ba die pɛn a le ba zu kye di buma mene a lele ba gbeɛɛ zeɛ na ba nang bɛ ba penti duro ane zie.

Poɔ la zeng kogo zu a su kpari sɔglaa kuri meng sɔglaa a en wɔkyi a taa komputar dɔgli tabuli zu ka ɔ nu a toɔraa komputar kye ka ɔ bonnyuuri meng dɔgli a tabulo zu ɔ nyuge ɔ zukummo a langtaa.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

Ninbata la arẽ ka bunyenaa kpɛ be daga pou kye ka kanga meng be yenge a pɛgli buk ɔna nang be a daga pou de ɔ nu a dɔgle a buki pou kye zele ɔ nu kanga kaa bayi meng a zeng kaa poɔ zukummo a ei pelaa.

Naasaaliba la dɔba ne pɔgba mene vuglɛɛ zupili pɛlaa ka ba mene meng zɔpili sɔglaa ka kuu daga bɛ ba ningmetouri kye ka dou kanga meng a gbi duma ba ningmetouri bɛ.

Tuobu lɔkpoŋ kaŋa la are zokpoŋ zu ka a kaŋa meŋ le gaŋ teŋɛ kyɛ ka a ona na tuo tuobo a are nimitɔɔre zaa sãã kyɛ ka dɔbɔ bata meŋ are a tuobu lɔɔre nimitɔɔre ka a dɔɔ kaŋa su koote a vɔgle zupili a dɔo ka ba bayi ne meŋ su kaaya sɔglaa.

Doɔ ne poɔ la zeng ngmaara buma kye ka pɔgi bata a arẽ a pɛgli biiri ka doɔ kang meng arẽ a su kpare nuwori nang e pelaa ka kanga meng kpɛ arẽ a pɔgba nang pɛgli biiri arẽ poɔring.

Poɔ la zeng taa bie dɔgli ɔ gbee zu kye kono ka bicicle bin ɔ lomboring ka moto meng le bing tenga ka doɔ beɛ ɔ poɔring a su kpare dou a nyuguu pou ne ɔ dunn kye kyegre waana kaa poɔsarre bayi meng arẽ a poɔ poɔring a su kpare duo a yagle baagirii ka doɔ kanga meng arẽ iri ɔ tangaraa ngmaara fotori.

Naasaale pɔgebo bayi ne dɔɔ bonyinaa a bee flowers zie a maala a flower ennɛ kaŋa sɛllɛ la a flower kaŋa meŋ nyoŋ a flower saazu a maala ennɛ kaa dɔɔ meŋ a te nyoŋ a flower pareŋ a maala ennɛ.

Dɔbɔ la are a ennɛ popigbɛɛ ka ba mine are mine sigi be ennɛ kyɛ ka ba mine are kaŋa arɛɛ la a taa a pompi gbɛɛ boŋ ŋmaa kaŋa are ka ba mine su kpare peɛle ka kaŋa su kparre zeɛ ka meŋ su kparre sɔglɔ ka ba mine medaare ŋ kõɔ su buluu.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

Polisihi la kyɔŋ lae gɛrɛ ka dɔɔ kaŋa meŋ are a tuŋ kuree kyɛ su kparoo tampɛloo ka kaŋa meŋ a kpɛ are a die poɔ a la kaara ziekaŋa.

Bɔl ŋmɛrebɛ la a ŋmɛre bɔl ka kaŋa toŋ sɔɔse dɔ a toŋ naate sɔglaa ka peɛlaa be be ,a toŋ kuri kuriŋmaa sɔglaa a su kpare peɛle ba mine meŋ toŋa a noote sɔglaa ka ba mine su noote ziɛ kyɛ ka ba su kpare pelaa a ŋmɛra bɔl.

Bunkouria zie la ka ba kuori kunmii, samaanii, lɔmbii banana anaa taa taa langtaa ka pɔgba bayi a arẽ ka kanga su kpare sɔglaa ka kang su kpare blue ka ba le duuku sɔglaa a le wuje.

pɔgɔbɔ banuu la tuo boma a kyɛne. Ka a pɔgɔ kanga meŋ te be ba nimitoore. Ka a yire be a nimitoore. Ka teɛ kanga meŋ are be. Ka kusere kpong kanga meŋ a are be.

Dɔba la arẽ meɛre yiri kaa ba su kpare nu wɔgre ane kuree gbe wɔgre bayi vɔglee zupiluu duo ka bunyenaa vɔgle zupili zeɛ kye ka ba arẽ meɛre yiri.

Lɔɔrehe la le sokoɔraa zu a sããa lɔɔrehe e la gyamaa a sãã kyɛ ka lɔkpoŋ kaŋa naŋ maŋ tuo tuobo k'o tuo tuobo be a sokpoŋ zu ka lɔbilii meŋ a be a sokpoŋ zu a meŋ leɛ kyaare a gɛrɛ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

Yiri kanga la penti pelaa ka daare koɔ koɔ a beng a bɛ ka waayɛ sɔglaa kanga meng guru beng a be ka bonkanga meng dɔgle a daare nang kɔɔ kɔɔ beng zu a e zeɛ.

Pɔgɔ la tuo boma a kyɛ pɛgle mene o nu. Ana ne o naŋ tuo naŋ, burashere, ane kaãnɛ, ane a taataa. O pɛgle mene meŋ o nu. Ana o naŋ pɛgle a nu, a eɛ kaã mene te na maŋ tuoŋ de a sɔ te norteɛ kaa viɛlɛ

Die poɔ la kaa kogiri ne table a biŋ kaa dankyeni zaa pente pelaa kaa boma te naŋ naŋ boɔle ka fotori aŋ maŋ mare a dankyeni eŋa kaa meŋ made a dankyeni era kaa vûû a yi a seeleŋ kyɛ Wa zige kyaane a die zaa poɔ

Yire poʊ la. ka a tabule biŋ be. Ka a kogre meŋ biŋ. Ka a gama a dogle a tabul zu. Ka fulaware meŋ a be a yire poʊ. Ka a kogo kanga meŋ te biŋ a lombore kanga

Kogro la be die poɔ ka kɔkɔla sɔglaa a gangaa die poɔ kaa kogre meŋ e pilaa kaa teevi a yagle a be kaa bon ŋa ba naŋ maŋ de ngmɛɛrɛ yieme kaa meŋ biŋ biŋ a be.

pɔgɔbɔ la zeŋ yaga. Ka ba mene bayi su kparo zie, ba mene meŋ su kparo pulaa, ba mene meŋ su kparo teɛteɛ. Kyɛ ka ba zeŋ a maala boma. Ba mene maalɛ bɛŋe, ka ba mene meŋ maala mui ane sikaaneɛ

Pɔgesera bayi la a are ka kaŋa su kaayaa peɛle ka o nuure ayi be o seɛ a ka kaŋa meŋ su bonpelaa o bɛre eŋ kyɛ kaa wagye bero a le o seɛ kaŋa nu bonyenaa be o seɛ kyɛ ka nu kaŋa meŋ be kaayaa banaŋ deɛgle kaa noɔre ata be ba nimisɔgo.

Dɔɔ kaŋa la ennɛ solapanɛl a su kparsɔglaa a toŋ kurŋmaa. Kaa baterhe biŋuu o puori, ka yiri kaŋa meŋ are o puoli, ka galɔnsehe biŋ be. Ka nembayi mine meŋ are o puori, kaŋa sue kparozeɛ kaŋa sue kparosɔglaa.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

Naasaaliba la arẽ a tuna tuma ba vɔgle la zupili duro ka kanga vɔgle zupili pɛlaa kye ka kang nyuge ba machine a arẽ taa ka kanga meng a kyene a yire kye ka bayi meng te arẽ poɔring.

Pɔgeba ne dɔba ne biiri la are kɔrɔ kõɔ a ennɛ ba bogitiri ne laare ane galɔŋ poɔ. kyɛ ka akõɔ lɔɔle meŋ are be ka pɔgesaraa kaŋa meŋ tuo a laa orɔba sɔgelaa ne kaŋa ane kõɔ a kyene ne.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

Dɔbɔ ne pɔgeba ne biiri la kyɛnɛ moɔ poɔ a yire ka noba mine meŋ are ba nimitɔɔreŋ be kyɛ bana naŋ pãã kyɛnɛ ba pɛglee baagyere a nyɔge taa nuuri ka ba mine meŋ de a baagyere eŋ ba puoriŋ kyɛ ka ba gɛrɛ.

Dɔba ne pɔgba la ba menne zengɛɛ la ba menne meng arẽ la ka ba taa buma glassi pou a zeng ni ka ba menne arẽ kye nyugaa buma taa ba suɛ kpare nu wuori kuo e pelaa bang de su dɔgle ba kaaya pou.

Naasalpoɔ pou kanga la a tung a en sipɛse a su kpare pelaa a arẽ ka bibiiri ngmaa gyiluu a nyuguu taa kye ka a biiri meng zaa a su kaayare ka kanga ba tung nɔɔtei.

Dɔba ne pɔgba la ka ba zaa su koɔti bere ɔɔre kparee ka kanga arẽ de mik en ɔ noɔring kaa kanga meng arẽ de ɔ nuuri a nyuguu zu ba mene vɔgle zupile ba mene ming ba vɔgle zupile kanga vɔglee zupili green ka kang meng vɔgle zupili sɔglaa.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

Wԑniiri la ane gbeŋini la lantaa, ka a wԑniiri e gyamaa lԑ. ka a gbeŋini mine a do bee aa aa a nii, nii kaŋa zu kyԑ ka a kaŋa meŋ nyͻge a nii kͻkͻre a tagera.

Noba la be toma zie. Ka ba toŋ ba kur kur-gbɛ-wogi ne kpare-gbɛwog na. Ka ba vɔgele zupilpelaa. Kaa ba kaayaa na meŋ a e a wo tɛmpɛloo kyɛ kaaa a toma zie meŋ kaa a wayare ne a boma a be be yaga yaga lɛ.

Noba mine la laŋ taa ka ba zaa ba yaga eŋ nyɔbogi woore ka pɔge kaŋa a pɛgrɛ o nu kyɛ le duuko ka kaŋa meŋ are a meŋ mare bie a are ne ka a dɔɔ kaŋa are a taa fanfanne a pore eŋ a pɔge ka o pɛgrɛ kyɛ ka ba mine meŋ are a ba eŋ nyɔbogi woore.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

Pɔgsarre banaare la a arẽ dire seɛmaã kanga pɛgle a laa a arẽ ning ka kanga meng de ɔ nu a tunngaa laa pou kaa kanga meng ngaa seɛmaã gerɛ ne ɔ nɔɔri kye ka kanga meng a arẽ ba pouring kye ka ba laaraa.